Abaana batyaime mu kibiina, ndhowoza bali kuwulilisa omusomesa byakoba. Abaana bano batyaime mulala mulala buli omu ku ntebe ye. Era nga baboneka baghaire ebilowozo ku kintu ekili kugya mu maiso eyo. Bonabona balingiliire mu maiso era bataileyo ebilowozo nh'okufayo kwaibwe bonabona.

Kinho ekizimbe kiyoyote kibonheka isinzizo kubanga kirinha akabonhero ko musalaba era ebifo biti abantu baidhanga baidhye kusaaka musengwa kibumba ogho mughaikendi, era ebifo biti abantu baidhagho nga beghombefu era nga betowaze. Ebifobinho bya mugaso kubanga bitwiza eri omutonzi ghaife.

Endhoki eri ku kimuli ekimyufu, endhoki dhino dhitera okukyalira ebimuli ebimyufu nga dhidhye ofunha ebintu ebyendhaghulo bye dhikozesa mu kukola omubisi dhaidha ghanho dhafuna gho ebintu ebyo dha bitwala, aye dhivagho nga dhiyambyeku ebimuli ebyo okugema bya vamu ebibala nhe ensigo dhene edhisobola okumera. Era endhoki nhe'dhimu ku bintu ebikasinze kuba birungi mu butondhe kubanga bituyamba ebimuli byaife okugema era dhe taaga okumibwa.

Eryato liri kuseyeya ku maadhi, amaadhi matefu abantu batera okubita n'amaato gano ku maadhi nga balina yabaja oba kubizinga nga eyo n'okuja mubifo ebyendhaghulo nga obitire ku maadhi babita ku maato gano. Amaato gano ebisera ebindhi bakozesa enkasi nga bagavuga bagikuba nga ebayambaku, bagikuba mu maadhi nga ebayambaku okutambuza eryato era ku lyato kuno kuliku omuntu, eryato ntambula nnhungi ya ku maadhi.

Omuntu ali kuloba kibonheka ali kuloba ngege, ali kumbali kw'omwiga agemye eilobo. Akafo kabonheka bulungi. Obusozi obuli kumbali agho bubonheisagho bulungi. Kumbali ghano ndhi kubonagho amabaale, kafo kalungi.

Ghano mundha mu isinzizo, anti mulimu akasalaba. Omusalaba guno kabonhero akalaga eisinzizo era ekifo ekitukuvu abantu ghebalina okugya okusinza Kibbumba Ogh'omuwaikendi.

Ghano ghaligho abantu abasinga bungi bakaire. Ebiseera ebisinga ebitongole eby'endhaghulo byetesa abakaire bano bya baghaku ebintu eby'okozesa okubayamba ku eghaka engeri gyebaba tibakesobola era kikolwa kirungi. Era buli mukaire alina akaveera kebamugemiisa, nighankubaire bonabona bataireku obukookolo obw'okumunhwa n'ennhindho. Ndhoghoza bali kweghala bulwaire, ghayinza okubagho obulwaire obuli kusansana.

Eno nsudhe, ensudhe dhendha inho okuba mu bibira dhendha inho okuba ghaigulu ku miti nga dhitambulira eyo, bisolo bya munsiko ghaire nga byendha okwefanhanhirizamuku abantu olwenkula yabyo. Ebisolo bino bireeta eby'obulambuzi abantu baidha okulambula nga bali kwidha okubona ebisolo bino.

Abantu bali kwevuga mu lyato era nga bali bita mu mayengo. Ebintu nga bino abalambuzi nabatera obikola nga bevugira mu bifo ebyo nga ebiyughiliro amayengo ghegaba amangi anti baba biri kunhumirwa engeri amaadhi gyegali bakubaku.

Ono mukubi gha bikonde, ali kuba emipiira gya mmotoka, ndhowoza ali kwetendheka. Anti abakubi b'ebikonde batela okwetendeka ku bintu eby'endhaghulo. Era ghano kibawa amaani nh'obuvumu okugya okwinganga bebalina okulwana nabo.

Abantu bali kwevuga ku lyato nh'enkasi, era amaadhi gebaliku mateefu maikaikamu kuzira mayengo ga maanhi. Era abantu batera okozesa entambula eno nga bali kugya kuvuba oba nga balinaku ghebali kugya, nga ghetaaga okusala amaadhi. Einhuma ghaibwe eliyo olutindo, entindo dhino dhibisa ebintu nga gaali dh'omuuka, abantu, mmotoka...kale kisinzira.

Omusaadha atyaime n'abaana alina kyali kunhwa, omukazi ndhowoza ava mu kulima kuba ndhi mubona n'embago n'einhuma eriyo ebintu ali oti nhaidhye nhabyo. Akaseera kano kaboneka oti nako nga mwakagya okuva mu nnhimiro nga mwenamwena mukoye, otuka oyenda kufuna ku tuudhi onhweku n'ebintuntu ebindhi nga ebyo.

Ekisolo eky'omunsiko ekibba eno nini n'endhovu. N'ekimu ku bisolo ebikasinze kumanibwa nga ebisolo ebinhenhe, kisolo kinhenhe bulungi kyagagavu. Ekisolo kino kiba mu nsiko kilya isubi tikirya bisolo binhakyo nini kyeghunisa kubanga obunhenhe bwekiriku kyandhiyizenga ebindhi kyabirya aye tikibirya, kyerira isubi. Aye era ekisolo kino kitiibwa ebisolo ebisinga bungi katugeze n'empologoma edhiyiga ebisolo byene, bwedhagana endhovu nga eno enkulu ebiseera ebisinga tibitera kugirumba.

Kino kifo, ekifo ekyeswireku abantu ye bali. Ghazira mayumba aye ghaliwo eisubi nhe miti egye swireswire okwo nensozi ..mm..kifo kirungi kiboneka kibamu bisolo bya munsiko. Aye kifanhanha bulungi. Ebifo nga bino byetagisa twakumiramu ebisolo ebyo munsiko twadema bimalaku gha kuba

Abantu bali kutambula abali kubita mungira aye ntono ku ghaligho abazungu babiri n'omukazi omufirika mulala agemye embago ibiri alina ni byeyetwise kumutwe ali kugya oba ava munhimiro oba agya munhimiro. Abazungu balyoti bali kulambula anti buli buli ghebeidha eno baba kwerolera ku ebisira ebisinga baba baidhye kweroleraku kubitonde ebiri eno.

Abaana batwiise ebidhomolo bya amaadhi ndhoghoza bava ku naikonto oba ku nsulo era kiboneka bali kutwaala maadhi gano ghaka, kubanga amaadhi gakola emigaso egy'endhaghulo. Bakozesa amaadhi gano okunaaba, okufumba, okunhaza ebintu n'ebintu ebindhi bingi, okugha ebisolo. Era abaana kyebalikola kino kirungi inho.

Enkembo eri ku kasaga ko muti, enkembo dhino dhenda inho okuba ghaigulu ku miti era dhinhumirwa inho okwe ghugira eyo, aye enkembo dhino dhimanhibwa okulya ebirime bya abantu era bwe linanha omusiri gwo ogwa duuma oyinza obutasigaza ghaire nga kisolo kirungi abantu abandhi bakyenda olwe enfanana yakyo nhe enkula yakyo era ebisolo nga binho bireta ebyo bulambuzi mu ighanga.

Ente dhiri kulya eisubi, ente dhino tudhifunamu amata, sente bwetuba tuditunze n'enyama yeene bwebaba badisaze okudhilya. Ente kisolo kirungi kyakuba nakyo kubanga kyo kibaamu akasente akaweraku. Bwoba nga onigirizibwa olwo nhinhi osobola otunda wefunira ku kasente.

Abantu bali mukibuga bali kwetala bava eno bagya ere bava eno bagya ere mmotoka edhendhaghulo omwo nomuli dhikamunye n'edha bantu babulido bali kwevuga ekibuga kiri bbize. Ebiseera nga bino bitera kubagho kunkyo inho oba iguulo inho mukibuga nga abantu bali kweyunha kugya kumirimo oba nga bali kwinhuka.

Endhuki eri ku bimuli by a kyenvu, endhuki dino dheyindhino ebimuli. Dhiidha dha funa omubisi gwe dhatwala dhakola omudenene abantu gwe banwa. Endhuki dino dhi tuyambaku mukugemyuku ebimuli byaife bino...hmm.. twakomenkereza nga ebisimbe byaife bimazze bya taaku ebibala ebirungi era bingi. Mm. Endhuki dino dhi tuyamba nini

Oluguudo luliku dhuuma endhuyi dhombi. Dhuuma onho abantu bamulima okufuna eky'okulya, abantu basobola okumwokya bwaba akuze, abantu bamukolamu bbando gwebalya, bamukolamu ebintu bingi- bamukolamu obuugi. Enguudo nga dhino dhiyambaku abantu okupakila dhuuma onho okuva mu nnhimiro okutuuka yagya. Dhuuma onho agemeleire obulamu bw'abantu bangi mu nsi enho. Ela kyakulya kya mugaso.

Dhuuma afanana obulungi! Ndi bona amakoola oluyange, dhuuma ataireku oluyange ndhowoza anatera okuteraku ilala ebidhuuma. Abantu batera okulima dhuuma ono okulya okugeza nga bamwokya, oba baamusa bafunamu akawunga kebafumbamu bando...hmm...era dhuuma onho ali bonheka bulungi